bayanina na yau zan yi ne bayani ne kan abinci mai gina jiki da kuma muhimmancinsa abinci mai gina jiki yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suke tabbatar da jin daɗin ɗan adam dukkanninmu muna buƙatar abinci mai kyau don samun ƙarfi kiyaye lafiya da kuma kare kanmu daga cututtuka amma mene ne abinci mai gina jiki abinci mai gina jiki yana nufin wasu sinadarai ne da jikinmu yake cirewa a jikin abinci bayan mun ci kuma yake amfani da su a matsayin abubuwa da suke taimaka mana na yau da kullum waɗannan sinadaran sun haɗa da abinci mai ƙara kuzari da gina tsoka abinci mai ƙara kuzari ga dukkan jiki abinci mai taimaka mana wurin kanmu daga cututtukakare abinci mai mai taimaka mana wurin kara ƙarfin ƙasusuwanmu sannan na ƙarshe ruwa abinci ne wani sinadari ne shi ma da yake taimaka mana wajen narkar da abinci bayan mun ci sannan kaɗan daga cikin muhimmancin abinci mai gina jiki muhimmancin abinci mai gina jiki ɗaya daga cikinsu yana ba mu ƙarfi sannan yana kare mu daga cututtuka sannan yana taimaka wa ƙananun yara wajen samun girmansu na yau da kullum sannan abin da ya kamata mu guda shi ne abinci mai yawan mai yana da matsala ga dukkan rayuwar ɗan adam sannan mai yawan sikari ma na da matsala sannan abu na ƙarshe da za mu fuskanta shi ne ta yaya za mu samu lafiya idan mun ci abinci mai gina jiki ta hanyar da za mu samu lafiya idan mun ci abinci mai gina jiki shi ne za mu samu mu dinga gauraya shi wurin cin abinci mu kasance muna shan ruwa mai yawa sannan mu taimaka mu wayar wa da ‘yan uwanmu da muke tare da su kaɗan daga c ikin muhimmancin gina jiki domin yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwarmu ta yau da kullum

Bayanın da zanyi a yau zanyi bayani ne akan alaƙan dake tsakanin abinci mai gina jiki da kuma shekaru. Masu ilimin kimiyya sunyi bincike akan cewa cututuka suna da matuƙar alaƙa daga matsalan shekaru, idan muka duba idan kana yaro garkuwan jikinka tana aiki sosai akan kwatatanwa idan ka fara tsufa, idan ka samu rauni garkuwan jikinka tana ƙoƙarin warkar da raunin da wuri sabanin idan ka tsufa. Shiyasa masu ilimin kimiyya suka yi bani akan ce idan kana shekarun haihuwa har zuwa ashirin anan ake fara samun matsalar gani nesa dana kusa, a shekaru kuma tsakanin ashirin zuwa talatin anan ake fara samun matsalar ƙarfin ƙashi, ƙarfin ƙashinmu yana raguwa, sannan ga mata ashekaru talatin zuwa talatin da biyar sukan samu matsalar raguwar haihuwa. Sannan kuma a taikaice tsakanin zuwa arba’in ake fara samun matsalar ji dama take samuwa, a kuma hekaru na hamsin anan cututuka da yawa suke shiga, muke shiga matsalolin cututuka idan mukayi la’akari da idan muna tsufa rashin lafiya na karuwa a tare damu. Sannan masu ilimin kimiyya har izuwa yau basu samo hanyoyin da za su kaucema wannan matsaloli ba, a ƙarshe aka yanke shawaran abincin mai gina jiki yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da suke taimaka mana wajen kare kanmu daga cututuka, idan muka duba mu kai bincike kamar haka: Abinci mai gina jiki yana saita mana wajen haihawan jininmu sannan yana rage mana yawan samun ƙiba, sannan yana saita mana yanayin sukarinmu, sannan yana kare kanmu daga kamuwa daga manya-manyan cututuka masu hatsari, sannan a ƙarshe in ka ƙara dubawa misali kaman irin su karas, suna daya daga cikin abubuwa da suke kara mana karfin ido, irin su sinadari na kalsi yana taimaka mana wajen ƙwarin ƙashi. Na gode.

To bayani naa na yau zan yi bayani ne akan alaƙar dake tsakanin mai juna biyu da abinci mai gina jiki. Jikin mai juna biyu yana ɗaya daga cikin yanaa yaro da yake acikin mahaifiyarsa yana matuƙar buƙatar abinci mai gina jiki misali gaurayen abinci yana ɗaya daga cikin kowane sinadari ana buƙatar mai juna biyu ta yi amfaani da shi doomin sinadarin calcium sau biyu a kowace rana sannan a kowane maguguna ma su ɗauke da sinadarin dake ƙara lafiya ana buƙatar mai ciki ko mai ɗauke da juna biyu me she tana ko mai shayarwa ta dinga amfaani da shi. sannan ana so ana shan kaso ɗari biyu maga na da’a a kowace rana sannan akwai nau’in abinci da baa a son mace mai juna biyu tana amfaani da shi kamar su madarar da ba’a sarrafa baa sannan ana da buƙatar idan za ci nama, kamar naman kar dai jan nama ƙwai a tabbatar an dafaa su soosai, sannan a rage ci ɗanyen kifi. sannan mai juna biyu akwai buƙatar ta dinga shan kofi biyu na ru na sha kofi sha-biyu na ruwa a kowace rana. Sannan a rage shan zaƙin da mutaane suka sarrafa, sannan ana da buƙatar a watanni uku na farko a daina amfaani da kalu sannan a watanni uku na biyu ana ƙaro kalu yana ƙara bunƙasa har zuwa kaso ɗari uku da arba’in, sannan a kaso na uku na ciki ana da buƙatar kaso ɗari huɗu da arba’in na kalu kowace rana.

yau bayanin da zan yi shi ne akan ɗaukan jini ne ɗaukan jini ne, ɗaukan jini yadda za ka yi ka ɗauki jini daga jikin majinya:ci, abu na farko da ya kamata ka fara yi, ka tabbatar kayayyakin da za ka buƙata suna ajiye akan benci ya haɗa da igiyan ɗaure hannu, allura, robobin da za ka yi: amfani da su, audiga, da dai sauransu. Sannan sai ka tabbatar ka ɗauki sinadarin wanke hannu na alfo, ba ka wanke hannun ka saboda maɗauri. Sai ka ɗauki safar hannun ka ka ɗaura, sai ka ɗauki hannun feshin naka ka ajiye shi a dai-dai ka ɗauki wannan maɗauri, ka ɗaure dai-dai inda za ka ɗauki jinin. Sai ka ɗauki wannan sinadarin naka na alfo, ka ɗan goge inda ya kamata ka ɗauki jinin, bayan jijiyan ya fito, sai ka ɗauki alluran ka a hankali ka tsira. Bayan ka tsira, ka tabbatar jini ya fito sai ka ɗauki wannan roban taka, ka ɗebi jinin na farko, bayan ka ɗiba, ka tabbatar ka girgira ta, in ka girgiza sai ka ɗauki ita ma roba ta biyu, ita ma ka ɗauki jinin kaman yadda ka yi: na farkon. bayan ka yi:, sai ka ɗuka wannan audigan ka toshe dai-dai inda ka ɗauki jinin. Bayan ka toshe, ka tabbatar ka ɗauki bandeji, ka danne saboda sai da zuban jinin ka ga akwai matsala idan ya kasance jini yana ɗiga, sai ka ɗauka safar hannun ka ka cire, don ka sa a kashin shara. Ka ɗan goge inda ya kamata, ka tabbatar dai, wurin babu wata matsala in yaso, sai ka maida mu shi hannun shi gefe, ka ajiye kaman yadda ya kamata. Na gode, abun dai da ya kamata ka duba shi ne wannan.

yawwa bayanin da zan yi shi ne zan yi bayani a kan cutar shan inna xxx cutar shan inna tana ɗaya daga cikin cuta masu hatsari da suke kashe ƙananun yara sannan ita wannan cutar shan inna ana magance ta ne ta hanyar ba wa yara riga kafi sannan shi wannan riga kafin na cutar shan inna a tabbatar an ajiye shi a matsakaicin yanayi wanda zai taimaka mai wajen ƙin lalacewa sannan masu ba da wannan riga kafin suna iya yin tafiya daga nan gida zuwa gida gida zuwa gida domin bayar da wannan riga kafin zuwa ga yara idan an yi wa yaro riga kafi ana tabbatar da an ɗan yi mai shaida a kan hannunshi wanda yake tabbatar da cewa an ba shi wannan riga kafin sannan duk gidan da aka shiga shi ma ana yi mai shaida don tabbatar da an shiga gidan kuma an ba da riga kafin sannan su waɗannan masu riga kafin suna yin tafiya mai nisa wadda ta kama daga cikin gari zuwa ƙauyuka domin su ba wa yara wannan riga kafin kuma wannan riga kafin ana iya samun har yara da suke a bakin iyaka su ma a ba su domin yana da matuƙar muhimmanci yana taimakawa wajen kawo ƙarshen cutar shan inna wadda take da asalin matsala ga ƙananun yara kuma wannan cutar shan inna ba ƙaramar matsala ba ce yana da kyau a tabbatar kowane yaro a ƙarancin shekarunshi an ba shi riga kafin cutar cutar shan inna saboda zai taimaka mashi wajen samun lafiya da ingancin rayuwa da zai fuskanta a rayuwarshi ta gaba na gode

mutane ba suna zuwa asibiti domin su sami lafiya ko kuma domin su duba wasu marasa lafiya da suke da buƙatan haka wasu kuma domin aiki amma matasala da ake samu ita ce so da yawa mutane suna zuwa asibiti su kamu da cututtuka sakamakon wata cuta da suka zo da ita, sannan duk da likitoci ze yi domin magance wata cututtuka da ya kamu da su ze yi a bakin ƙokarin shi domin ya magance wannan cututtukan. To amma ta yaya wasu suke kamuwa da cututtuka ko muna wannan kamuwa da cututtukan yana da matuƙar illa da rayuwan mu har yana iya kashe mutane ma gabakiɗaya in akai la’akari da misali a kana:da mutum kaso da ga cikin goma da cikin ɗari na marasa lafiyansu suna kamuwa da cututtuka da suke kamuwa a asibiti to amma hanyoyi da ake bi domin kare kamuwa: da wannan cututtuka abu ne me sau:ƙi wanda kowa ze iya yi tare da majinyaci da abun da shi ne ba komai nashi ne shi ne ka tabattar ka wanke hannunka a ƙasar ruwa me gudana wanda idan ka wanke hannunka ze taimaka maka wajen wanke duk ƙwayoyin cututtuka da suke a jikin wurin sannan likitin da ya taɓaka shi ma ya tabattar ya wanke hannun shi domin kariya da kanmu da yaɗuwa da cututtuka da ba su ne asalin cututtuka da suka kawo ka asibiti. Na gode sosai.

Yawa-yawan goge haƙori kullum cin abinci so uku a rana da kuma sauran abubbuwa yana taimaka mana wurin lafiyar jikinmu da lafiyar bakinmu sannan yana da matuƙar mahinmanci mu kula da waɗannan abubbuwa amma so da yawa dai ba isa ya tabbatar da lafiyarka da jin daɗinka har sai ka ƙara da ziyarar kula da haƙorinka a kodayaushe. Ziyartar likitan haƙori yana da matuƙar mahinmanci abu na farko da za ka sa a rayuwanka saboda ziyartar likitan haƙori zai taimaka wurin gano wasu cututtuka misali kamar cushewan haƙori, da ruɓewan haƙori, da sauran cututtuka da suke a cikin bakinka masu illa da za su iya cutar da mutum ba tare da ya sani ba. Waɗannan cututtuka yana da matuƙar mahinmanci mutum ya san su tun a farko-farkon kamuwa da su domin idan ka je wurin likita ze tabbatar da su, kuma ze ba ka maganin su tun kafin su je wani yanayi da za su iya cutar da kai. Sannan yana da matuƙar mahinmanci, bayan ka je wurin likita ya duba, ya baka magunguna, ka cigaba da goge haƙoranka da kula da su a duk lokacin da ya kamata, domin tabbatar da ingancin lafiyar haƙorinka, da kuma ingancin bakinka, da kuma farin cikinka yana da matuƙar mahinmanci waɗanda suke tare da mu su tabbatar da wannan bayani game da ingancin haƙori, domin ze taimaka musu ɗari bisa ɗari.

Yauwa bayanin da zan yi a nan shi ne matakan da ake bi domin taimakon gagawa idan an samu ƙuna. Misali ita ƙuna yana ɗaya daga cikin matsala da ake samu wanda mutane idan suka ƙone se ka ga sun je sun yi amfani da wasu magunguna, wasu magunguna da be dace ba su sa akan su ƙanƙara da sauransu ba haka ba ne. Abu na farko da za ka yi idan aka samu matsala na ƙuna shi ne ka tabbatar ka saka hannunka a cikin ruwa ya samu a taƙaice mintina kaman goma, ruwa yana taɓa shi ya tabbatar wurin ya yi sanyi bayan ya yi sanyi ka tabbatar ya yi sanyi ba ka jin zafin komai se ka samu haka wata yar roba ko wani ɗan tsumma da ze lema-lema haka roba-roba ka samu ka rufe wurin na bayan wasu daƙiƙu na wasu ɗan mintina suma bayan nan a hankali se ka ɓare shi se ka tabbatar ya yi ware. Amma ba wai ka samu wani wani bandeji ba ko wani audiga ka ɗaura abu ne me matuƙar matsala yana da matuƙar matsala abun da ya kamata mutum ya rinƙa yi sannan mutum in yana nema wasu sannin game da taimakon gaggawa akwain hanyoyi da ake bi na binciken ka ƙara bincikawa. Akwai hanyoyi da yawa da za ka bi domin sanin hanyoyin taimakon gaggawa dai wannan kaɗan daga cikin hanyoyin taimakon gaggawa na wanda suka sami matsalan ƙuna, yana da kyau mutane su san wannan domin yana da matuƙar mahinmanci kowa ya sani ze taimake mu a rayuwan mu na yau da kullum.

Tsafta so dayawa mutane suna tunanin tsafta ittace tsaftan jiki, tsaftar muhalli da dai sauran su. To ba itta kaɗai bace akwai tsaftan bacci, tsaftan bacci tana ɗaya daga cikin mahimman abubuwa da suke taimaka mana domin ayukan mu na yau da kullum domin rashin samun tsaftan bacci yana kawo cututtuka da yawa. Sun haɗa da yawan samun tsushewan kwakwalwa, rashin samun hutu da shan wahala domin yin bacci da dai sauran su. yanada kyau mutun ya tabbatar ya samu isashshen bacci a lokuta da dama, ta yaya zaka samu wannan tsaftan baccin ittace ka tabbatar a kowace rana kasawa kanka lokacin da zaka dingayin bacci da lokacin da zaka dunga tashi dukda ayyuka da muke samu da yawa suke cushemu su hanamu yin ayyukan yau da kullum, ya kamata ka warewa kanka lokacin yin bacci. Sannan abu na biyu ka tabbatar ka dungayin aikin da yakamata da rana, domin yana taimaka mana idan dare yayi mu samu muyi bacci da wuri. Sannan akwai irrinsu shan sigari ka tabbatar ka gujeshi domin yanada matsala, ka tabbatar ka guji shan jiya domin giya tana sa saurin bacci amma kuma akwai sinadarai wanda suke taɓa kwakwalwa a lokuta da. Sannan ka gujicin abinci in zaka kwanta domin yana kawo rashin narkewan abinci a ciki wanda zai iyya haifar da wasu cututtuka wanda baka saniba. Shiyasa yanada kyau mutun ya tabbatar yaci abinci kafin ya kwanta. Dukkan su waɗannan yana ɗaya daga cikin matsaloli, hanyoyi da zamubi domin mugance matsalan rashin bacci a garemu

Tsaftar bacci, tsaftar bacci na ga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu yi magana a kai yana da ƙyau ka koya wa ƙwaƙwalwarka lokacin da ya kamata ta kwanta da lokacin da ya kamata ta tashi domin yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da yake taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu na yau da gobe. Mutune da yawa suna samun matsalar rashin bacci da wuri Sannan wasu ma in suka kwanta suna kasa baccin yana da alaƙa ne da rashin ƙwaƙwalwa hutu da rashin kwanciya da wuri ya a da ƙyau ka sama ingantaccen bacci da dogon bacci domin samun lafiya ƙwaƙwalwarka. Ina ka zo kwanciya yana da ƙyau ka tabbatar da lafiyar muhallinka domin lafiya muhalli yana ɗaya daga cikin abu mai ƙyau dake ingantacce bacci Sannan abu na biyu ka tabbatar ka taƙaita hasken dakinka shi ma yana taimaka mana ka je ka sama ruwa ka ɗan watsa domin yana cikin abun ya kamar ka koya wa ƙwaƙwalwarka ka taƙaita majigin na'ura mai ƙwaƙwalwa ka taƙaita wayar hannu ta salula dukkansu yan cikin yana cikin abubuwan da suke taimaka mana mu samu mu yi bacci mai inganci Sannan yana da ƙyau idan ka kwanta ka koya wa ƙwaƙwalwarka lokacin da za ka tashi. Idan ka kwanta ka koya lokacin da za ka tashi domin dukkansu yan cikin hanyoyin da muke samun inagantacce bacci. Akwai magunguna da ya kamata wanda akwai sunadarai masu inganci da za ka riƙa amfani da su irinsu shayi idan za ka kwanta. In ma ba ka yi to ka fara yi zai taimaka mana wajen samun bacci mai ƙyau.

Tsaftar muhalli. Tsaftan muhallinmu yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mu lura da su, misali ya kamata mu tsaftace gidajenmu da muke kwanciya da su, ya kamata mu tsaftace jikinmu, ya kamata mu tsaftace makarantunmu, ya kamata mu tsaftace wajen ibadunmu. Ya kamata mu tsaftace wuraren hawa mota, ya kamata mu tsaftce banɗakinmu, ya kamata mu tfastace madafa yana da matuƙar amfani mu tsaftace abincin yau da gobe, ya kamata mu dinga tsaftace duka kwalbatittikanmu da suke a layika domin suna ɗauke da kwayoyin halittu wanda marika suke ɗauke da su, misali irin su sauro da ƙudajen gida da kuma dabbobi masu matsari. Duka waɗannan suna ɗauke da cututtuka wanda ya kamata mu tsaftace su kafun mu yi amfani da su. Sannan abu na gaba shi ne ruwan sha yana da matuƙar amfani mu tsaftace ruwan shan mu da muke amfani da shi domin yana ɗauke da kwayoyi wanda ya kamata a ce an tabbatar da an kawar da su daga cikin wannan ruwan kafun a yi amfani da shi. Sannan kwanikan da muke amfani da su domin dafa abinci su ma ya kamata a ce mun wanke su da ruwa me ɗumi, domin yana taimakawa wajen kau da cututtuka da suke tare da shi, sannan ya ja mata a ce abincin bakin hanya, mu tabbatar da ingancin shi kafun mu yi amfani da shi, abincin bakin hanya akwai iska da yake ɗauke da kwayoyin halittu da suke da matsala da rayuwanmu, idan ka ɗaura su akan idan su ka zo suka hau abincin da za ka ci yana da matuƙar amfani mu guji abincin bakin hanya, yana ɗaya daga cikin matsalolin da yake ba mu a muhallinmu sannan abu na ƙarshe da zan yi bayanin shi, shi ne ya kamata mu wayarwa ‘yan uwan mu da muke tare da su yau da gobe matsalar amfanin tsaftar muhalli.

Hanyoyin da ma'aikata za su bi domin magance gajiya a jikinsu. Akwai hanyoyi da yawa da gajiya take kawo mana a jikinmu domin ɗaya daga cikin matsaloli da take haifar mana da yawa. To, ya kamata mutum ya san hanyoyin da zai magance wannan Matsala gajiyar. Abu na farko ka tabbatar ka bambance wacce irin gajiya ce take damunka, mutane da yawa suna ji tsukar jikinsu tana murmurɗewa, shi ma wannan alamun gajiya ne. Sannan mutane yana yawan saurin mantuwa yana son ya tuna abu sai ya ji ya manta Wannan alamun gajiya ne. Sannan wasu suna samun matsalar yin numfashi, numfashinsa yana rikewa suna so su yi numfashi amma sai su ji numfashin yana sassarƙewa shi ma wannan matsala ce ta gajiya. Akwai hanyoyin da mutum zai bi ya magance wannan matsala, ita ce. Ka tabbatar da in ka ji waɗannan alamominsu suna damunka sai ka samu ka je ka yi wanka ka huta ka zo ka tabbatar ka zauna ka miƙe ƙafafunka ka miƙe su yadda ya kamata ka sauke hannuwanka ko'ina su saki sannan ka ka riƙa shaƙar iska a hankali ka rufe idanunka kana shaƙar iska a hankali kana fiddawa tana shiga tana fita tana shiga tana fita har na tsawon daƙiƙu kaɗan ta nan ne za ka samu gajiya ta rabu da jikinka. Wanda kuma za su yi taɓa cikinsu idan suna tunanin iskar ba ta fita su danna cikinsu suna ji tana fita da kafaɗunsu da sauransu. wannan ita ce hanyar da za mu bi domin magance matsalar gajiya.

To hanyoyin biyar da suke kara wa ƙwaƙwalwa karfi da inganta da kuma lafiya na farko shi ne haɗa alaƙa, yana da ƙyau ka haɗa alaƙa da abokan da suke nesa da yan uwanka da maƙotanka don a kara ma ƙwaƙwalwa kaifin basir da kuma lafiya. Biyu shi ne ka zama mutum mai kazar-kazar yana da ƙyau a kowanne lokaci kana zama mai kazar-kazar wasanni buga kwallon kafa ne da sauran yawan fita da abokai a je a ɗan zazzaga. Sannan abu na uku shi ne kula da yanayi, yana da ƙyau ka riƙa kula da yanayi mai ƙyau Irin fitowar hasken rana lokacin faɗuwarta yadda idan yammaci ya yi yadda gari ke yin ƙyau din nan. Mutun ya kula da shi yana ƙara wa ƙwaƙwalwa ƙyau yana ƙara wa ƙwaƙwalwa inganci da kaifi basira. Abu na huɗu da za ka duba ka ci gaba da yawan koyo, kowanne lokaci ka riƙa koya wa ƙwaƙwalwarka wani abu, ba abun da ta sani ba kana zo mata da sabon abu tana koyan sabon abu wannan abun yana taimakawa, ƙwaƙwalwa tana ƙara kaifin basira tana kuma ƙara kuma inganci. Abu na biyar shi ne yawan bayar. Bayarwa shi ne yana ɗaya daga cikin muhimmanci abubuwa biyar ɗin na da suke ƙara girman basira da ƙarfin ƙwaƙwalwa. Sannan abun da kake da shi duk ƙanƙantar sa kana ba wa mutane wato misali shi ne ɗan taimako ka ba mutane, abun dariya kana ba mutane, ka kasance ana samun wani abu daga gare ka yana da matukar amfani wannan.

babban tsere da kuma labara akan annoban cutar sarkewan numfashi da ta addaba mutane a shekarun baya. Cutar sarkewan numfashi da ta addaba mutane a shekarun baya ta saka mutane a babban tsere wanda aka mai laƙabi da tseren gudun tsira, ko kuma mutu beren mutuwa da rayuwa. Wannan babban tsere da aka yi ya haɗa alaƙar mutane da yawa, wanda ya haɗa likitoci da masu ilimin kimiya, ya haɗa da ’yan jarida, sannan ya haɗa masu mutane masu wucewa, masu abun hannu, wanda suke da kuɗi. Su ma likitoci da masu ilimin kimiya sun yi ƙoƙari wajen haɗa kai wajen nemo rigakafin wannan annoba na sarkewan numfashi. Su kuma ’yan jarida sun ba da gudunmuwa ta wurin yaɗa hanyoyin da za a bi, domin a kare kanka daga wannan yaɗuwar cuta annoba. Sannan masu abun hannu sun taimaka da abubbuwan buƙata na abinci, da abubbuwan da aka buƙata wajen nemo wannan rigakafi. Sannan a ƙarshe, an samu an cimma matsaya cewa mutane sun san muhimmancinsa, sun san muhimmancin amfani da makarin fusaka, wanda ake kare fuska, sannan sun san muhimmancin yawan wanke hannu. Sannan a ƙarshe an samu nasarar cin nasara wannan tsere da aka yi, ta halin mutuwa da rayuwa, ta hanyar samuwar rigakafin wannan annoba ta sarkewan numfashi, wanda ta addabi mutane a shekarun baya. Shiyasa a ƙarshe, mutane akan ake jinjina ga masu ilimin kimiya, da likitoci, da duk sauran waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen samo wannan rigakafi. Na gode.

Labarin cutar amai da gudawa cutar amai da gudawa wato wani cuta ce mɛ hatsari wadda take sa take kashe mutane, wannan cutan ta amai da gudawa ba komai ke kawo ta ba, su awumi ƙananun halittu ne wadda ake shan su a ruwansa, ruwa mɛ gudana, sanann ruwan kwantacce da kuma abin ci da ake ci wanda ya haɗu da waɗannan ƙananun halittun, wadda suke cutarwa. Sanann hanyoyi da yawa da ake bi domin yaɗuwa mutane da yawa suna amfani, suna ɗiban ta ne ta hanyoyi da dama, suna zo suna yin kashi ba tare sun wanke hannun ba, suna yin fitsari ba tare sun wanke hannun ba, suna sa masu ɗauke da cutan suna ya zo su yi cakuɗu da wanda suke wa ba su da wannan cutan, wadda ta wannan hanyoyi tana iya yaɗuwa a gari a daƙiƙu kaɗaŋ. Sannan matsalolin da ke hairfawa tana iya kashe mutane a ƙarancin lokuta, sanann hanyoyin da ake bi domin a magance wannan matsalolin wanda ya kamu da ita yana daga kyau a nemi ruwa a tafasa shi ya tafasu, sanann a samu gishiri cokli ɗaya a zuba da sukari cokli shida a haɗa a bashi. Sanann wanda be kamu da ita ba ya tabbatar ya kare kansa daga kamuwa da ita ta hanyar gudan duk wannan abu da aka shanya shi a filli. Sanann ka tabbatar duk abin ci da za ka ci ka wanke shi ruwa da za ka sha ka tsaftace shi kafun ka sha duk wannan abinci da za kai ta’amalli da shi ka tabbatar ka tsaftace da ruwa wanda ya kare hallittun wanda suke cutarwa da mutane, suke kuma sa a ƙarshe bayan sun cutar da mutane, har suna iya mutuwa sakamakon wannan ƙananun halittun wanda a ƙarshe suna kawo wa mutane amai da gudawa ya ɓarke kamar ruwa.

Labara ne zan bada akan wani cuta me haɗarai me tsananin sa zazzabi me zafi me sa amai da gudawa sannan kuma a ƙarshe tana kashe mutum sannan wannan cuta zan bada labara ne akan wani ƙauye yadda suka guje mata, sannan suka sha daga haɗarin wannan cuta. Labarin ya samo asali daga tsohon da ya je ya sai nama, ya sai naman bayan an ɗinke ma shi, an bashi se aka samu ɗan jinin da ake a jikin ya taba shi, wanda ya goga a idon shi. A rashin sani bayan ya koma gida ya kwanta zazzaɓi mai tsanani wanda shi a tunani zazzabi ne na cizon sauro, bayan wasu ɗan kwanaki mutumin yana zazzabin ya ƙara tsananta aka je kiran likita kafun a dawo ya mutu, wanda daga baya aka tabbatar wannan cuta ba zazzabin cizon sauro ba ne. Wata cuta ce da ake samu a jikin naman dawa wanda naman da wannan sun haɗa da naman biri da na jemage da sauraunsu sannan su waɗannan naman da ake samowa, yana ɗauke da wannan cuta me hatsari wadda ita cutan nan, tana yawo ne tana gudana a cikin jinni, sannan alamomin da ake samu a jikin wannan cutan ana samun mutum yana samun jinin shi yana gurɓata da wannan cuta sannan hawayen shi yana haɗuwa da shi. Akwaai hanyoyi da yawa da ake bi a ɗauka, ana samu a cikin alamomin, akwai zazzabi, akwai amai da gudawa, akwai ciwon jiki, kasala da sauransu. Sannan abubuwa da yawa suna kawo matsala ta hanyoyi da yawa idan akai la’akari da yadda cutan ta illata mutane, sannan hanyoyin da za a bi domin a magance wannan cuta shi ne a atabbatar an wanke hannu an dinga ruwa me gudana da sauransu. Sannan a ƙauracewa me ɗauke da wannan cutan koda bayan ya mutu ka da a yi ta’amalli da shi domin haɗa jinni.

Yauwa bayani ne akan abinci mɛ gina jiki da kama ƙwaƙwalanwan shi da taimakon da yake mana da kama yanda yake taimakamana domin gudamar da ayyukannu na yau da gobe abinci mɛ gina jiki ba komai ba ne face sunadaren abinci ne da ya rarrabu suke taimakamana domin inganta jikinmu da ayyukannu na yau da kullon misali kaman abincin da yeke ginamana jiki abincin da yake ginamana jiki ya haɗa dasu irin su kwai su kifi nama sannan abincin da yake ƙara mana ƙuzari da ƙarfi yahaɗa da su irin su masara shinkafa dawa alkama da sauransu sannan abincin da yake ba mu mai sun haɗa da su irin su ga sunan da yawa su madara da sauransu nan akwai abincin da yake taimakamana wajen ƙara ingantacciyan lafiyanmu abinci ne ya haɗa da su irin su ganayaƙi da sauransu kamarsunsuma abincin da yeke ƙara ƙarfin ƙasusuwannmu da ƙara inganta da kwari ya haɗa da su irin su kayan marmari lemu ayaba kankana da sauransu duka wayannan suna taimakamana na ƙarshe akwai akwai abincin mɛ gina jiki wanda duk jiki yake so a ci a kowani lokaci domin yanda ya na mahimmanci sosai

Hanyoyin da za mu bi mafi sauƙi sannan masu sauri domin buɗe ciny; tsokoki guda uku da suke cinyoyinmu, wanda mafi; so da yawa mutane suna tashi su ji, su ji naman jikinsu duk a tattakure. Su ji ba sa iya mimmiƙewa yadda ya kamata, to akwai hanyoyin sosai masu sauri kuma mafi sauƙi wanda muke bi domin ko; domin koya wa jikinmu yadda ze dinga mimmiƙewa. Abu na farko shi ne, tsokoki guda uku da suke a ƙafafu; a cinyoyinmu, su suke temaka mana wajen tsayuwa da sauran tsalle, da sauran abubuwa da ya kamata. Hanya ta farko da za mu bi domin miƙad da cinyoyin su miƙe sosai shi ne, mu tabbatar idan muka tashi, za mu tsugunna, in muka tashi tsugunnawa ba da ƙugunmu za mu tsugunna ba, da dede cikinmu haka, dede wajen ƙashin jelanmu, ta nan ne za mu tsugunna mu miƙad da shi, in mika miƙar mu tabbatar mum miƙe ƙafafunmu, mum miƙe wa; ƙ; hannuwanmu, da nan kanmu mu lanƙwasa has se yana taƃa cinyanmu, ita ce hanya ta farko da za mu bi. Bayan min yi shi, yana temaka mana sosai wajen cinyoyinmu su miƙe miy ɗauki lokuta muna yin shi. Sannan, hanya ta biyu da za mui amfani da ita ita ce, mu tabbatar mun zauna ƙafafunmu, mun miƙe su dede wa deda, dukkansu mun miƙad da su. Sannan, mu miƙad da kanmu shi kuma dede yadda shi kuma ba ze ɗan ranƙwafa ba, ya miƙe a ɗaya, in muka miƙad da hi a tsaye, shi ma mu tabbatar mun yi wannan na tsawon min; daƙiƙu kaɗan. To, in akai haka, ze temaka mana wajen buɗe dika wa’yannan cinyoyi guda uku wanda za mu dinga motsa su yadda muke so, yadda muka ga dama.

Yawwa ɗabiu masu kyau na kiwon lafiya, ɗabiu masu na kiwon lafiya sunada matuƙar muhimmanci ga dukkan ɗan adam musamman ƙananun yara sannan hanya tafarko dazaka san ɗabiu na kiwon lafiya suna taimaka mana wajen zama ƙarfafa suna taimaka mana wajen zama cikin farinciki, sannan wainnan ɗabiu masu kyau na kiwon lafiya suna samuwane ta hanyoyi da dama misali ta ɓangaren cin abinci mai gina jiki yanada matuƙar amfani yanada matuƙar kyawo mutabbatar idan munada ɓuƙatar ɗora kanmu a ɗabiu masu kyau na kiwon lafiya shine mu tabbatar muna cin abincin daze inganta mana lafiyanmu zai gina mana jiki, misali mu tabbatar idan zamu ci abinci muci abinci mai gina sassan jiki, mai bamu ƙarfi mai taimaka mana da inganta lafiyarmu mai taimaka mana wajen ƙasusuwanmu mai taimaka mana wajen narkar da abinci idan mukaci dakuma taimaka mana wajen yawan bushewar jiki mu tabbata in zamuci abinci mun haɗasu wuri ɗaya domin zai taimaka mana sosai wajen samun ingantanciyar lafiya sannan abu nabiyu da zamu sani game da ingantacciyar dabiu na ingancin lafiya shine ya kasance muna samun isasshen bacci ya kasance a kowace rana idan kazo kwanciya ka tabbata kasamu bacci a taƙaice na daƙiku kamar dayawa masu yawa wanda zai taimaka wa ƙwaƙwalwarka tahuta sannan ka tabbatar ka ɗan monmotsa jikinka a kowace rana anaso duk mutun mai lafiya ya kasance yana motsa jikinsa kamar na daƙiku sittin saboda yana da taimakawa ɗan adam a kowane yanayi zai taimaka mana wajen ingancin lafiyarmu

Yauwa mene magunguna kuma ya suke aiki su wayannan kalan na magunguna an ƙirkiresu ne da ƙananun halitu wanda aka ƙirkire su domin su kare mana cuta a jikinmu wannan ba kowa ba ne mɛ ilimin kimiyan da yayi bincike alzendira binin wanda ya yi binciken shi ya ƙirkire wannan maganin shekkara ta dubu daya da chasa'in da ashirin da takwas 1928 wanda ya ƙirkire shi yake aiki akalin wasu ƙananun halitu wanda suke shiga jikin mutun su cutar da ginshiƙin rayuwan ɗan adam farawa jikin abin da ya kamata mu sani shi wannan nau’i na magunguna suan da yawa raakawa nau’i na maganin da yake aiki a ahalin wannan ƙananun halitun akwai aksarin ƙananun ƙananuwe su ake kira kamar kwayan zarra yan ƙananunwa yannan su kuma nau’i na wannan maganin ba ya aiki akansu kama su suna fitar da ginshiƙin rayuwan ɗan adam ne daka ta ƙici ƙa ta waje ba kama ba kaman wayan can ƙananun halitun da suke cutarwa ne farawa canciki saidai suma akwai amfani hanyoyi da ake bi domin magance matsalansu amma wannan magunguna da aka ƙirkire da na ƙananun halitu suna aiki akalin yan’uwansu ƙananun halitu mai cutarwa ga rayuwan ɗan adam

Tsananin ciyowan kai tsananin ya fara ne da kamun ƙwaƙwalwa wanda idan ya kama ƙwaƙwalwa yake haifarmata da matsaloli da yawa wanda ƙwaƙwalwa take fitar da wani sinadari da yake sawa a da yake tura wa dukkan jiki saƙo wace akwai sananin ciyowan kai wanda idan ta turawa wa dukkan jiki wannan saƙon ko ɓangare na jiki yana fara nuna matsala wanda ba ta bar ko’ina a ba ya ba wannan ɓangare na tsananin ciyowan kai tana iya matsala takan haifar da ciyowan kai tana taɓa wa mutum matsalar ganin shi tana sa matsalar motsi a ƙarshe mutum ze iya kiyaye motsi yadda ya kamata sannan a ƙarshe tana ƙara taɓa wa mutum matsalar ciki wanda a ƙarshe tana sa wa mutum tashin zuciya da kuma amai wanda idan har mutum be yi manajinta ba matsalar tana ƙaruwa ne ta hanyoyi da dama wanda a ƙarshe tana iya taba wa mutum matsalar ganin shi matsalar gani ba ƙaramin matsala ba ce tana taɓa wane ta hanyoyi kama jijiyoyi na cikin idon mutum wanda ke taimaka ta ɓangare gani wanda agen wannan matsala ta rashin ɗau tsananin ciyowan kai tana ƙara taba matsalar ji na mutum wanda itama ba ƙaramar matsala ba ce ya kamata a ce mutum yayi manajinta tun ƙafun akai da wani matsayi na ba ze iya manajinta ba yana da kayau mutum ya lura da wannan matsalai ya yi manajinta tunƙafun ta yi nisa sanan matsala ta tsananin ciyowan kai tafi ji dukka yadda ake tunanin tana iya taɓa wa mutum matsalar shi har gabban jiki gaba ki ɗaya.

Na’uran ikoda wata na’ura ce da ake amfani da ita asibiti domin saka wa mata mahaifan su ya hana su ɗaukan juna biyu, sannan wannan na’ura na ikoda ya kasu kashi biyu ne. Abun da ya kamata mu sani sanann ko wanne da amfani da take yi shi ne hana ɗaukan juna biyu, amma ya danganta, ka so na farko shi ne wadda take na’ura na iƙuda wadda take ɗauke da roba sannan bayanin na farkon na ƙarfen ita ce ta kasu in aka zo ana sa ta ne a cikin mahaifa wadda ake toshe mahaifan wadda idan aka samu mutum na miji suka sadu tana hana haɗuwar kwayayen a ce da kuma maniyin na miji ba sa haɗuwa. Wannan na’uran ita amfanin da take yi kenan tana ƙoƙari wajen hana haɗuwar su wanda shi yake taimakawa ba a ɗaukan juna biyu, sannan ita ɗayan nau’i na juna biyu iƙuda in na roban ita kuma tana saka wani sinadari ne wanda idan aka haɗu da namiji tana lalata duk wani maniyi wanda na mjin ya saki sannan tana lalata shi dukan shi baya bari ya shiga cikin mahaifan balle har a samu haihuwa. Sannan wannan na’urar ta iƙuda ya danganta da yanayin yadda mace take, ku sa amfani da ita ana amfani da ita ne du kana fara amfani da shi ta shekara uku na haihuwa zuwa shekara huɗu. Ya danganta yaya macen da ke so ta yi amfani da ita, da kuma wani lokaci take so ta yi amfani da ita shi ne abun da ya kamata a sani game da na’uar iƙoda.

tsaːrin iyaːli to mutaːne, me ake nufi da tsaːrin iyaːli? tsaːrin iyaːli ba koːmai baː ne, wata hanyaː ce da taːke taimaːkaː wa ma’auːraːta domin su waːre maː kansu loːkacin da yaːkamaːtaː su haihu, da kuːma loːkacin da yaːkamaːtaː matansu ta daːu ciki. Shiː wannan tsaːrin iyaːlin yaːna taimaːkaː wa ma’aːuraːta ta wuraːre da daːma, sanannan wannan tsaːrin iyaːlin yaːna kawoː wa mutaːne taimaːkoː ta ɓangarorin da daːma. Ta ɓangarorin da daːma, a faːrkoː yaːna taimaːkaː wajen rage cututtuːka da aːke saːmu ta ɓangaren cuɗaːnya da iyaːli, sanannan yaːna taimaːkaːwa kareː cikin da baː a daː buƙaːtaː. saboːda akwaːi mutaːne da yaːwaː da suːke saːmun ciki ba taːre da suːnaː da buƙaːtaːn shiː ba, sanannan wannan tsaːrin iyaːlin yaːna ƙaːraː taimaːkaː wa mutaːne ta wajen saːmun ingancin raːyuːwa ta bangaren koːwaː yana daidai da koːwaː, sanannan akwaːi hanyoːi da yaːwaː da aːke biː domin cimːaː wannan tsaːrin iyaːli. suːn haɗaː da amːfani da kwayoːyi, shi ne magaːnar da naːyiː, kaːmar aːhuɗaː, dukkansuː waniː hanyaː neː naː amːfani da kwayoːyi, da aːke yiː domin rageː ɗaːukar junaː biːyuː da baː a shirːyaː ba. Sanannan akwaːi hanyaː ta amːfani da ruwar roːwa, sanannan akwaːi hanyoːyi da yaːwaː, wanda dukkansuː aːna amːfani da suː domin wannan tsaːriː naː iyaːli, wanda yana da gyaːraː neː mutaːne su biː shiː domin zeː taimaːkaː musuː ta hanyoːyi da yaːwa.

ciwon kai mai tsanani wani nau’in yana ɗaya daga cikin nau’e nau’e da muke da su na ciwon kai sannan wannan ciwon kai mai tsanani yana da alaƙa da alamomi kamar rashin son haske rashin son ƙara da kuma cututtuka da ake kamuwa da su sannan shi wannan ciwon kai mai tsanani yana da matuƙar matsala da kuma wahalar sha’ani ga masu fama da shi sannan akwai hanyoyi da ake bi domin magance shi shi ne ana amfani da wani sinadarin guba da ƙananun halittu suke fiddawa wadda ƙaramar halittar nan ana samunta a cikin ƙasa sannan idan ta fidda shi ana ɗaukan kaɗan daga cikin wannan sinadarin da ta fidda a sa a sa shi a tsira wa mutum shi a goshinshi tsokan goshinshi da tsokan wuyanshi da tsokan wuyanshi in aka saka wannan kaɗan kaɗan yana fara aiki bayan sati guda sannan idan ya fara aiki a hankali yake fara rage raɗaɗin wannan ciwon kai mai tsananin a hankali a hankali in aka yi haƙuri zai sauka duka amma yana ɗaukar wasu yana ɗaukarsu wata ɗaya wata biyu wasu wata uku wasu wata huɗu har zuwa wata biyar shida yana ɗauka kafin a rabu da wannan cuta ta ciwon kai mai tsanani amma idan aka yi haƙuri aka bi wannan aka yi amfani da wannan sinadari na wannan ƙwayoyin halitta da take fiddawa za a rabu da wannan cuta

Kulawar ciki kafin haihuwa ko in ce kulawar juna biyu kafin. Yana ɗaya daga ciki, yana da muhimmanci duk mace mai juna biyu ta tabbatar ta kula da cikinta da juna biyunta kafin haihuwa yana da matuƙar amfani ya kasance kina zuwa asibiti domin likitan haihuwa ko kuma ungo-zoma suna checking, suna duba lafiyar abin da ke cikinki da kuma lafiyarki a taƙaice. Yana da kyau akwai shawarwari da ake badawa na ɓangaren abin da za a ci, domin ingancin lafiyarki da lafiyar abin da za ki haifa. Sannan wannan kulawar da ake ba juna biyu, tana da hanyoyi da yawa ko in ce ana kulawa da uwa kamar guda huɗu ne. Kulawan farko ana zuwa a kula da macen tun a lokacin da ta fara tunanin tana ɗauke da juna biyu sannan ya kamata ki je wurin likita ki ɗan amsa mashi wasu tambayoyi da zai tambaye ki, domin suna da matuƙar muhimmanci. Ta zama mai faɗin gaskiya game da likitan domin kuwa idan kika ɓoye wani abu, wani abu ya zo ya faru, babu yadda zai yi da ke. Sannan akwai kulawar gwaji, wannan dubawa da ake yin a biyu lokacin da cikin ya kai wata uku, nan ma ana sake dubawa. Sannan ana sake duba shi a lokacin da ya kai wata bakwai, nan ma ana duba shi. Sannan sai a watanshi na haihuwa, nan ma ana dubawa. Yana da kyau duk mace mai juna biyu ta kasance ta kula da lafiyarta da kuma lafiyar abin da za ta haifa domin inganci wa kanta da ingancin abin cikinta.

Ilimin kiwon lafiyar al’umma wani ɓangare ne na karatun kimiya wanda yake mai da hankali wajen yadda zai taimaki al’umma ta ci gaba a gabakiɗaya. Sannan yana taimakama al’umma yadda za su kare kansu daga cututtuka, sannan dai wannan ilimi na ɓangaren kiwon lafiaya na al’umma yana taimakawa muata ne ta ɓangaren taimka musu da rigakafin cututtuka, sannan yana taimakamin ta yadda za su tsara iyali wato lokacin da za a ɗauka ciki lokacin da za a haihu. Sannan yana ƙara taimaka ma iyali ta yadda hanyoyin da za su bi domin tsaftace abincin su da ruwan shan su, sannan wannan lilimi ta ɓangaren kiwon lafiya da al’umma yana ƙara bada gudunmuwa da yawa idan ka karanta shi, ana karanta shi a makarantu, manyan makarantu sannan ana karanta shi a manyan jami’o’I, sannan bayan ka karanta wannan yana da damar da za ka yi aiki a ɓangarori da dama irin su asibiti ne, irin wajen bincike na ilimi kimiya da sauran maaikatu na masu zaman kansu da kuma al’umma gabaki ɗaya. Sannan wannan ɓangare dai na ilimin kiwon lafiya na al’umma idan ka karanta shi yana daman da za kai aiki a garuruwa, ƙauyuka, matakin jaha da kuma matakin ƙasa da kuma duka duniya gabakiɗaya domin wanna ilimi na kiwon lafiyar al’umma ya taɓa ɓangarori da dama ko’ina idan ka karanta shi kana da daman da za ka yi juya shi domin ka taimaki al’umma ta nan ɓangaren domin ta nan ɓangaren ka mai da hankali, wato taimakon al’umma.

Bayani tsakanin cutan yanki da kuma cutan duniya in ance cutar duniya ba komai bane shine cutuka da aka sha fama da su a duniya baki daya sannan irin wannan cututtuka suna da matukar hatsari domin suna kashe mutane koh ince suna yaduwa a dan ƙanƙalin lokaci a duka sassa na duniya misali shine akwai cututtukan da suke faruwa a wannan nahiyan duniyan kaman yankin bakin fata hatta tsallaka yankin fararan fata har yankin larabawa da sauran yankuna da yawa na duniya wannan cutan wanda zaka sameta anan itace zaka sameta acan itane zaka samu anan kuma dukan su suna kashe mutane a dakikan lokuta su ake kira da cutar duniya misali daga daya daga cikin wannan cutar itace cutar da aka sha fama da ita anan kurkusa cutar sar ƙewan nunfasi itama tana daya daga cikin cututtuka irin na duniya wanda aka sha fama dasu wannan zan iya bada misali a matsajin cutar duniya ita kuma cutar yanki wani nau'i ne na cuta wanda akeyi wanda shi kuma yake faruwa a yanki daya koh kuma ince nahiya daya ko kuma ƙasa ɗaya wannan nau'i na cuta fana faruwa ne a wannan yankin ba tare da ya tsallaka wani yanki ba sannan shima yana da han matukar hatsari domin yana kashe mutane sannan yana yaduwa a ƙalilan lokaci sannan saidai babbanci da cutan duniya shi baya tsallakawa wani bangaran shi yana faruwa ne a yanki ɗaya har a samu ruga kafin shi da maganin duk a yankin ba tare da ya tsallaka wani bangaran ba wannan shine babbanci tsakanin cutan duniya cutan yanki

domin amfani dashi a muhallin mu domin idan kai amfani dashi zai taimaka maka wurin raguwa daga kamuwa da irrin wadannan cututtukan dubunnen mutane na duniya na da hadarin kamuwa da irrin wadannan cututtukan inhar basubi hanyoyi na kare kai daga kamuwa da irrin wadannan cututtuka ba domin kuwa da chizo daya zasu iyya saka maka cutai shiyasa shiyasa aka samo irrin wadannan sinadaran domin kare kai daga kamuwa da irrin wadannan cututtukan sannan idan za’a kwanta ka tabbatar kayi amfani da fararen kaya riga masu haske da wando mai haske domin yana taimakawa waren rage kamuwa da irrin wadannan cututtukan su kwarikan ba zasu iyya hawa jikin kaba domin su cijeka

Cutar sarƙewan numfashi tana ɗaya daga cikin cuta mafi haɗari wadda take cutar da mutane a ƙanƙanin lokaci, sannan wannan cuta tana yaɗuwa ne idan ta kama mutum ɗaya tana yaɗuwa a ƙalilan lokaci. Tana iya yaɗuwa cikin dubban mutane wanda kowa ze iya kamuwa idan har ba a bi hanyoyin da za a vi ba domin kare wannan cutar, sannan wannan cuta ta sarƙe numfashi ta samu asali ne daga wasu ƙananun hallitu wa’inda ido baya iya ganinsu su ne suke shiga jikin mutum su same wannan cuta. Sannan wannan ƙananun halittu idan suka samu shiga jikin mutum ba ko ina suke zuwa ba se dai su je huhun mutum su je su toshe me hanyoyin shigar iska da mafitarta; sannan wannnan ƙan cuta ƙwayoyin cuta suna shiga ne ta hanyoyin shigar iska da fitarta wato baki da hanci. Sannan suna shiga ta ido domin kuwa idan ta haɗu da ruwa da ido nan ma tana shiga jikn mutum shi yadsa yana da matuƙar mahinmanci mutum ya samu hanyoyin da ze bi domin ya magance kan shi daga yaɗuwa da waɗannan cututtuka. Hanyoyin da ake bi domin a magance, sun haɗa mutum ya tabbatar ya wanke hannuwan shi a ruwa me gudana domin yana taimakawa wajen wanke wannan ƙwayoyin cuta, sannan mutum idan ya kasance ya samu ya yi tari ko atishawa ya tabbatar ya yi amfani da gwiwan hannun shi wurin kare wanna tari da atishawa. Domin a idan ya fita ze iya zuwa ya samu wani wanda be da waanan cuta ya kamu, sannan mutum idan ya kasance yana son taɓa idon shi ya tabbatar ya yi amfani da wani ba ya sa hannun shi ba, domin yana da kyau mutum ya guji sa hannun shi wajen taɓa idanun shi, yana da matsala sosai.

Yadda ake yi a daura maɗauri domin ɗaukar jini ko kuma yin allurar jijiya. Abu na farko da ya kamata ka yi shi ne, ka tanadi duk kayan za ka yi amfani da su domin yin wannan ɗaukar ko yin allurai. Abu na farko shi ne, ka samu ka rike hannun wanda za ka ɗauka da hannu za ka yi amfani da hannun hagu ko na dama duk wanda ka yi amfani da shi ba matsala ba ne daidai sai ka samu daidai inda za ka ɗauka hannunka daidai damtsen shi sai ka ɗaure ka tabbatar ba ɗaurin ka yi mai mai wahalar kwancewa ba an fi so ka yi azarzargiya wanda da ka ja zai sunce. Sai ka ɗauko wannan allurar naka da za yi amfani da ita sai ka tsira a daidai wannan hannun na shi kan jijiya in allura za ka yi ka tsira ka zuba ruwan da ka zuƙo na allurar shi ke nan ka kwance ma shi ka sa auduga ka danne ma shi wurin. In kuma jini za ka ɗauka shi ma haka za ka bi sai dai bambanci shi bayan ka saka sai ka kwance wannan maɗauri ka ajiye a gefe ka zuƙi jini ka auduga ka danne mi shi wurin sai ka ɗauki robar da za ka amfani da jinin wanda za ka je ka yi gwaje-gwaje sai ka zuba ta bayan ka dan girgiza shi ka ajiye shi gefe. Sannan ka tabbatar ka duba inda babu wani abu da yake damun hannun shi yawa shi kenan sai ka je ka yi amfani da ita wannan kaɗan daga cikin hanyar da ake bi domin a ɗaura hannun mara lafiya domin allurar daukan jini.

Yadda nake amfani da na’urar tsaida jini a jikin mara lafiya ko wanda ya ji rauni, abun na farko da yakamata ka fara yi idan ka ga mutum yana fidda jini me tsanani a hannun shi ko a ƙafan shi. Abu na farko da za ka yi shi ne ka nemi maɗaurin ko in ce na’urar ɗorewa me kwari misali kamar tsumman da za kai amfani da shi yakasance yana da tsayi kuma yana da kwari kuma igiya wadda take da tsayi take da kwari. Sannan se ka nemi ƙarfe inda yake da kwari da ƙarfi wadda ba ze lauƙwashe ba, idan an ɗaure da shi se ka haɗa a wuri ɗaya se ka dinga ɗaurawa a hankali idan a kafa ne daidai kamar ƙorin shi in ya je ka samu daidai wajen cinyan shi se ka sa wannan maɗaurin da wannan ƙarfen ka ɗaurasu tare. Se ta din ga ɗaure su ka tabbatar ka ɗaure su sosai yadda ba ze tsinke ba kuma kwance ba, se ka samu wannan ƙarfen ka dinga murɗawa kana ƙara ɗamewa, kana ƙara ɗame wa kana yi kana duba yanayin yadda zuban jinin yake, kana duba yadda yanayin jinin yake zuba bayan duk ka gama wannan se ka tabbatar babu idan ka tabbatar ka gama se ka duba lokacin da ka ɗaura wannan abun. Ka tabbatar ka duba wannan lokacin yana da matuƙar mahinmanci sannan idan ka ga jinin be tsaya ba za ka iya ƙara samun wannan maɗaurin daidai saman wanda ka ɗaura in ka sake ɗaura wani shi ma ka tabbatar jinin ya tsaya. Bayan ka gama wanann ka tabbatar ya tsaya se ka dinga mi shi Magana, kana mi shi magana har zuwa lokacin da likitoci za su zo domin duba shi, su ba shi kulawa ta musamman wadda ya dace; wannan kaɗan kenan.

hanyoyin da ake bi domin ba ma wanda ka samu a kwance wanda yake da bukatan taimakon gaggawa wanda ja fita hayyacinsa koh ya suma in ka same shi shinfide a hanya abinda zaka farayi na farko shine ka duba gefensa kaga babu abinda ya faru me cutarwa wanda zai ia cutan da ka kaima sannan anya na biyu da zaka bi mataki na bijyu ʃine ka danyi kokarin kiran sunan shi ko ka dan tattabashi ka gani ko in yana motsawa sannan in be motsawa sai ka dau mataki na uku wanda shine kira wannan taimakon gaggawa wanda a ko wace ƙasa kuna da hanyoyin suna da numbobinda suka ware domin kira dan tai makon gaggawa sannan ka tafi mataki na biyar shine duba hanyoyin iska ta shiga ta fita ka duba ko a tattoshe take bajan kayi wannan sai ka tafi mataki na shida na biyar na hudu wanda shine duba yaya yana yin nunfashi dan kara kunnun ka a geɸen hancin he kayi ka dan duba ya kiyin yana hawa yana sauka irin alamun nunfashi ka kaga duk babu sai ka tafi mata ki na biyar wato matakin danna kirǳi wannan matakin shine wanda ya kamata kowa yasan yanda yake ka dauki mutun ka kwantan dashi sai kasa hannun ka guda biyu dau hannun ka daya kan daya ka runga danna kirǳinshi a hankali kana ji kana irgawa sannan kana ji kana duba jaja janajin motsinʃi har sai kaji so talatin bayan kayi so talatin sai ka matse hancinsa ka buɗe bakinsa ka hura me iska bayan ka hura sai ka duba idan ya farfado se kenan in be farfaɗo ba se ka sake yi haka zaka ruga memeta harzuwa lokaci da za a kawo temakon gaggawa ko kuma ya farfaɗo